babbaxino dani uduunnicho, babbaxino dani uduunnicho yineemmo woyte uduunnu duchu horo aa aa hoogankera dandaanno. konni daafira horo aannonkekki horoonsira dihasiissannonke.

Muronna laalo tini la'neemmo muro lowo geeshsha biiffanno qooxeessisenni ishinenna hattono lopha hoolannori hoogino daafira dambetenni biiffannonna halchishshanno.

Mininna dubbu saada, mini saada lowo horo uyittanonke yinnuummoro , dubboho heedhanorino babbaxitino horo uyittanonke horo uyittanonkeri maatinna, maati ?

Hayyonna bude. Hayyotenni loonsoonni uduunni lowo geeshsha biifanno. Konne jawana buna gafi'ne anganni woyite lowonta ikke coommanno.

Kalaqonna qooxeessa konni kalaqi gidoonni giddosi babbaxitino muronna babbaxitino saga'linani baayichi no konni baayichi gidoonni ofoline saga'linanni base hiitto baxisanno